Rifeensa: Rifeensa jechuun namoota, bineensota fi beelladoota irratti kan argamudha. Rifeensi kun miidhagina bineensotaafis ta'ee beelladootaa akkasumas namaaf faayidaa guddaa qaba.

Manneen dhugaatii jechuun bakka yookiin iddoo dhangala'aawwan itti argamanidha. Fakkeenyaaf kanneen akka aannanii, bishaanii fi buna kaasuun ni danda'ama. Manneen nyaataa jechuun bakka nyaatni itti gurguramu yookiin bakka nyaatni itti argamu yoo ta'u, kanneen akka buddeenii kaasuun ni danda'ama.

Manneen dhugaatii jechuun wantoota dhugaatii kanneen akka bishaaniifaa itti dhihaatu yoo ta'u mana nyaataa jechuun immoo bakka nyaanni kanneen akka buddeenaafaa itti dhihaatu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun tajaajiloota gara garaa mana keessatti maatii fi ijoolleedhaaf kan kenname yoo ta'u, meeshaaleen kunniin kanneen akka eelee, bokkuu fi mooyyee fudhachuu ni dandeenya.

Oduu jechuun taateewwan yeroo darbanii, kan ammaa fi fuula duratti ta'u walitti qabanii hawaasa bal'aadhaaf dhiyeessuu jechuudha. Oduuwwan kun karaalee miidiyaa hawaasaa fa'iin kan uummataaf daddarbudha.

Geejjiba jechuun meeshaa namoota daldaltoota garaagaraa iddoo tokkoo fuudhee iddoo biraa kan geessu yoo ta'u, turizimii jechuun immoo bakka namoonni deemanii daawwatan jechuudha. Immiigireeshiniin namoonni biyya alaatii biyya keessatti yoo baqatan jechuudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii gadi fageenyaa hojii (dalagaa) tokko irratti qabaachuu jechuu dha. Aadaa jechuun immoo walitti qabama amantii, duudhaa fi safuu hawaasa tokko keessatti argamuu dha.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun namoonni bareedinaaf yookiin faayaaf kan godhatani dha. Akkasumas meeshaaleen miidhaginaa mana bareechuuf yookaan mana faayuuf kan oolu dha.

Qonna jechuun adeemsa dhalli namaa jireenya isaa fooyyeeffachuudhaaf yookiin midhaan garaa isaatti nyaachuudhaaf lafa qotu yookiin lafa qofforuudha.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun mana, nama irratti, wantoota garaagaraa irratti kan godhamu yoo ta'u, wantoota godhaman san irratti miidhagina isaanii (bareedina isaanii) dabaluudhaaf kan fayyaduu dha.

Hawaasa fi maatii Hawaasa jechuun iddoo namoonni yookiin maatiin bakka namoonni baayyatanii jiraatanidha. Maatii jechuun immoo kutaa hawaasaa ta'ee haadha, abbaa fi ijoolleen mana tokko keessa jiraatudha.

Qonna jechuun adeemsa namoonni lafa qotanii yookiin lafa qofforanii jireenya isaanii geggeeffatani dha. Qonni kun yeroo baay'ee namoota baadiyyaa biratti kan geggeeffamuu dha.

Maashinii jechuun anniisaa fayyadamee hojii murtaa'e tokko yeroo murtaa'e keessatti xumuruu yookiin raawwachuu jechuudha. Maashinoonni Kun yeroo baay'ee humnoota guddaa namoonni baasan hir'isuuf kan tajaajiludha.

Kuduraalee fi muduraaleen dhalli namaa beeyladdoonnii fi bineensotni garaa garaa kan soorataniidha. Kuduraaleen albuudota kanneen akka moosee biqilaa kan ofitti hammateedha. Muduraaleen immoo albuudota kanneen akka paappayyaa fi maangoo kan ofitti hammateedha.

Beeksisa jechuun namni dhuunfaa yookiin dhaabbileen tokko oomisha isaa hawwaasa bal'aatti yoo dhiyeeffatudha. Beeksifni kun yeroo baay'ee miidiyaa hawwaasaa fi haala barreeffamaan namootaaf kan dhiyaatudha.

Oomishaalee Suuparmaarketii Oomishaalee Suuparmaarketii jechuun wantoota gurguraman kanneen namoonni jireenya guyyaa guyyaaf bitani dha. Suuparmaarketiin bakka oomishaaleen hedduun itti gurguramanii fi itti bitamani dha.

Faaya jechuun dhalli namaa bareedinaaf qaama isaatti kan kaawwatu yookiin godhatudha. Faayyi Kun yeroo baay'ee calaqqee saba tokkoos mul'isuud ni tajaajila.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii jechuun bakka yookaan iddoo dhangala'oo, lallaafaa, bishaanii fi kanneen kana fakkaatan itti argaman yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun iddoo nyaanni itti kennamu yookaan nyaanni itti argamudha.

Geejjiba jechuun bineensonnii fi bineeldonni fi namoonni iddoo tokkoo gara iddoo biraatti gaafa socho'an jechuudha. Turizimiin iddoo daawwannaa namoonni deemanii ilaalanidha. Immiigireeshiniin immoo namoonni biyya alaatii biyya keessatti yoo baqatanidha.

Daldalaa fi gabaa. Daldala jechuun namoonni dhuunfaa, dhaabbileen fi biyyoonni garaa garaa tajaajiloota fi meeshaalee garaa garaa yeroo wal jijjiiraniidha. Gabaa jechuun immoo iddoo gurgurtaa fi bittaan itti raawwatuudha.

Bineensota manaa jechuun namoota wajjin mana keessa yookiin immoo mooraa keessa kan waliin jiraatanidha. Bineensota alaa jechuun ammoo bosonaa fi boolla keessa kan jiraatan kanneen akka jaldeessaa fi qamalee fudhachuu ni dandeenya.

Faaya jechuun dhalaanis ta'e dhiirri bareedina qaama isaa eeggachuuf kan keewwatu yookiin kan godhatu dha. Faayi kun yeroo tokko tokko eenyummaa sabaa yookiin eenyummaa biyya tokkoo ibsuufis ni fayyada.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun namoonni, beeyiladoonni fi bineensonni iddoo tokkoo gara iddoo biraa yoo socho'an jechuudha. Turizimii jechuun iddoo namoonni deemanii daawwatan jechuudha. Immigireeshiniin immoo namoonni yoo biyya alaatii gara keessaatti baqatan jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun waaqayyo inni lubbuu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii dachee kana irratti uume ni jira jedhanii yookiin fudhachuu jechuudha.

Faaya jechuun dhalli namaa miidhagina qaama isaatiif kan keewwatu yookiin kan godhatudha. Faayi kun yeroo tokko tokko eenyummaa namaa yookiin waan tokkoo ibsuuf kan nu gargaarudha.

Uumamaa fi naanoo. Uumama jechuun adeemsa Waaqayyo wantoota garaa garaa lubbu qabeeyyiis haa ta'uu ;lubbu maleeyyii lafa kana irratti uume jechuudha. Naannoo jechuun immoo bakka namoonni yookiin iddoo namoonni aadaa walfakkaataa qaban, amantii wal fakkaataa qaban jiraataniidha.

Siyaasa Siyaasa jechuun garee lamaa fi isaa ol aangoo biyya tokkoo qabachuu dhaaf qabsoo yoo taasisu jechuu dha. Gareen kunneen yeroo aangoo qabatan dinagdee biyyaa fi siyaasa biyyaa sana tasgabbeessuu dhaaf gahee yookiin shora olaanaa taphatu.